Umukhasi uli mutsu mwewe wabuwele i mask mwanga imunwa, waleyesa litsune imurwe anze bwilabule mutsu mwamaliye ali khuminamina i laptop yewe ni kamakhono kabili ka yamumulikhile buwanga mu moni mwewe.

Babaana bali khukyenda khulugudo i'line, babaana bano basutile kameetsi bupila betyukhile khumirwe kyabwe bali khukyenda batsya ingo khulugudo luli lwe liloba, khundulo bisaala bilikho bikali ni bunyaasi byasimbilakho khundulo khwe lugudo tsindulo

Umusaani wekhale khumupila wakwarire shikofila shibesemu imurwe wewe ,wakwarire shemwalo shimali ,wekhale ashi ashindu shesi bapa plywood, khundulo bashiyakha iranji imali ,akhundu awo bamwatawo takataka umukali ,itaayi babandu bemikhakilekho ni ukundi ali mu bisawu awo biwanga

Imetsa ili awo ilikho kamakyi kabili kamawanga yabakho ni bubwoba butaru yabakho khabone yabakho ni avocado isi bakhalililkho luwande uliwo alimo i mitso tsinyanye tsiliyo ni butungu ni.

Kumukunda kuli kumumiliyu bayaka kwabola kulimu imbolela bakulimile babyalile bubala bufwiti buli bwa green bwe kumucheeli bushili bubwaana babubyalakile.

Umusaani wekhale khwitikiyi khwe nzu yewe wakwalire i'saati yekamakhoono kamaleeyi iya light blue wa ibaafu ili a'bundulo imbesemu ni i iya blue ili mukali mwayo Ali khusoona sishalani ni tsingubo awo akwalire mugagawale mubigele

Lugudo lwo kolasi lwatsa paka itaayi khundulo khulikho bisaala babyalakho byatsowa byahangala tsimotokha tsaparkhingilekho khulugudo kho tsipikipiki tsili khutimilakho ni babandu bali khukyendelakho khulukudo lwene.

Ba bandu bali bataru bekhale itaayi khu kubaale kuboofu kuli iwo, ni kyi mibaale kyikyindi kyilika khundulo khuluwande lweno kyimiboofu kyimibibabo kyimiboofu kyimibaale kyino kyilimo bumali ni bubesemu kyimibaale.

Umukhaasi wekhale munzu mwewe ,inzu ye permanent ,waleyisa litsune imurwe wakwarire ni ingubo iya yellow. Warere tsi headset mukhuru mwewe ,walolelele khu laptop isi ali khumina awo ,i'laptop yino ili imwanga ilikho tsi button tsi ?